Omvula ngele ya loko okanala ohaka kala taka matuka omeya moka hamu kala muna oohi. Oohi ngele tadhi tondoka momeya ohadhi kwatwa nee koonete opo aantu yavule oku dhilongitha yaka landithe ,nenge yakalye opo yavule ngaa oku tidha komeho ehumokomeho lyoshigwana.